Omusaadha ali kughuuba nga agemye emmale mu mukono, ekilaga nga ava gighuuba mu maadhi, yagema n'eirobo. omusaadha onho ayambaire akadhoozi akeeru nh'empale etategerekeka langi gyerimu, yesibye ebintu ebili mu langi eya kasayisayi nh'eya kilagalalagala, endheru nh'eya kyenvu ku mutwe gwe nga amaadhi tigategerekeka langi ki gye galimu nga ghangulu ebileli kuliku byeru.

ekizimbe matilibonha, nga bakizimba bakiyoyota bakigha ebiseela ela bakisiga nhe langi eya endheru. Ghambeli ghakyo ghaligho ekisansa oba ebisansa nho bumuli obundhi obuli mu langi eya kilagala. Bkyetolozaku sengenge nh'byuuma.

Ennhandha nga elighanho elimu obuzingazinga obungi obuliku eisubi elili mu langi eya kilagala. Nga ghanho aghasooka bweghetegeleza ghali oti ghaligho emiti nh'ebintuntu ebindhi ebitali bonheka bulungi, oba bisolo oba mayumba. Nga emiti gili mu langi eya kilagala.

Abasaadha bali mukaaga nga bali kusika akatimba okuva mumaadhi nga balaga nga bateze nga era akatimba kagemisa bali sika bali ghaludhanha nhako aba ndhi bambeire enkofiira abandhi tibambeire abandhi oghundhi tali musaati ali mumpale yonka ababili abili mukala nkwagha akelu nha keilugavu

Abantu nga basanhufu. Nga onho agemye bendera ayambaile esaati ya gyiini eya kisitaka. Nga bendera eli mu langi eya kilagala nh'endheru. Einhuma ghe eliyo amammotoka nga ku mmotoka eyindhi kuliku abantu babili abagityaime ghangulu. Kilaga nga abantu bano banhonhi ba bululu oba abanabyabufuzi. Nga alina ebikukubili ely'abantu elili munhonheleza.

Eiribwa eriri mulangi eyakiragala nga gheriri ghaligho n'eisuswa eriri mulangi eyakiragala. Eiribwa lino tulikozisa nga emere eghaka n'eisuswa lyakola nga eiva eghaka, ghaligho n'eisubi erindhi eriri mulangi eyakiragala.

Engudho edhirimu kibuga ekya kulankulanha eira nga dhirimu amamotooka, engudho edhinho kuliku edhibita ghangulu, edhindhi dhibita ghansi, edhindhi ghagati kuliku. Amamotoka agatambuza abaantu nha gatambuza ebyamaguzi

Abantu abangi nga bali ku lubalama olwe nhandha nga abantu bali mu nhandha, nga abandhi batyaime bulyomu ali mu ghema ye abandhi bemereire bali kutambula byaibwe nga kumbali okwo lubalama okwo kuliku olusozi nkanhi amabale geba konta.

Amaidho amafumbe nga gali mu kaghule endhelu nga ghebagatyamiza gali ku mukeeka amaidho ganho bagasusizaku kuba amasuse gaaku gali mu langi ya kipapaali.

Ekibuga nga kilimu amayumba amangi ageyirika yirika agekalina nga kumbali okwe kibuga ekyo kubitaku olugudho olulimu amamotoka amangi nha bantu babulidho. Mukibuga mulimu emiti egili mu langi eya kilagala nhe bizimbe bili mulangi eya kyenvu kyenvu.

Emikono egy'omusaadha nga emikono ginho giriku ebiviiri ebingi nga omusaadha oho magulu kyerupe ali kunaaba mungalo era nga afukaiza eighovu nga emikono ghegiri ghaligho akantu akali mu langi eya kyenvu.

Omukyala nga alikwegelesa omwana ghebeyonda, okumwegesa okunaaba mu ngalo, mwana omuto. Nga ghebali ghaligho ebimuli bino ebikulira mu nnhumba nga bili mu langi eya kilagala.

Abazanhi abo mu pira nga bali mu kisaghe nga basanhufu inho bali oti bava kutema goolo, bambaire omudhozi obwa kathungwa nhe empale endhirugavu. Ghano ghaligho omusomesa abasomesa omupira nga ali mu lugoye nhe empale ebya bululu. Ghabagho ayo abami ghagati mu kisaaghe nha bonha ebisobyo nha bisala.

Ebibooto bili bibiri nga bakiserekesa eisubi ba bizimbisa engadha ba bisimintinga ghansi nga einhuma ghe bibooto ebyo eriyo ebisansa, ebigogo nhe miti, nga ebintu ebyo byona byona ebili einhuma bili mu langi eya kilagala. Mu maiso ge bibooto ebyo eriyo eisubi elili mu langi eya kilagala, ebi booto binho babisulamu balinga amayumba aga bantu.

Ekifoo ghabatimbye oba ghabatanye obwiboo, obutebe n'obutandalo kumbali okw'olugudo nga bali kubutunda, einhuma ghaibwo eriyo ebigogo n'emiti, n'ekiyumba ekyeisubi nga bakikubaku n'emiti.

Embogo nga nhingi inho nga dhili kugya mu kibira eli kwakila endhuba eyase kasayisayi nhi kyenvukyenvu. Nga elaga nga endhuba eli kwikilira oba eli kugwa. Nga embogo dhino ghedhili dhilaga nga ghazila isubi ibisi lyonalyona elili mu langi ya kilagala. Agho ghedhili ghaligho eisubi elili mu langi eya kisiitaka. Ekindhi kase kiseera kya kyeya nkanhi okw'endhoboozi.

Amaga nhanha age ngila oba engudho enhingi nga kuliku olwidha enho olugya ere, nho gya ere galimu amammotoka mwabamu kumbali eliyo amayumba agalinha amabaati aga kasayi sayi, emiti nh'eisubi ebili mulangi eya kilagala.

Elyato elya ingini nga lili kutambula kungulu ku maadhi agali mu langi eya bulu, elyato linho lyeru nga liliku nhe bintu ebirugavu lili kuseyaya era lutambula supidi ku maadhi okuva ku mutala oghundhi okwira ku mutala ogundhi.

Embuzi nga dhili dha mabalabala nga dhili munsiko dhili kulya eisubi, embuzi dhino ghe dhe mereire ghaligho eisubi elili mu langi eya kilagala gha bagho nhe miti egili oti mikalu kalu. Embuzi dhino ngiimu bulungi era dheyagaza. Embuzi dha omugaso inho eri obulamu bwo muntu dhisobola otundhibwa dheingiza empiya mu mala ago muntu era dhisalinwa dha kola eiva eghaka.

Abasaadha nga bali kutambulila ku bigaali nga basibyeku ebidhomolo nga ebigaali bili sikibwa ebisolo ebitali kutegelekeka oba nte oba mbalasi nga bali abantu bangi nga emberi ghaibwe eriyo emotoka eye twise emigugu eli kugya emberi yebagya. Bali kuluguudho oluyoyote obulungi nga kumbali okwo lugudho okwo kuliku abantu abali kutambula nhe miti edhili mu langi eya kilagala nha mayumba nhi ghaya edha masanhalaze edhili kubitagho.

Ekifo ghebatanhira ebyokulya nga ghaligho abakazi abangi abatanhye enhanha, kaloti, enfulu, ghota meronhi, enhanhansi, amenvu, amatooke nhe bintu ebindhi nga bambeire engoye edhitali dhansambo ndhala nga mumaiso agonho omukazi ghaligho omuntu aidhye okugula atwale agye akozese eghaka.

Olukonko olutambuza amaadhi nga gheluli ghaligho toyi edhizilaku. Toyi nhe kiyigo nga ti bisereke ghabagho ghe basuula ebikaba ebi ghesiza omugaso. Mumbali eriyo omuntu ali kwidha nga ali oti musaadha, ghanho olukonko gheluli ghaligho amayumba amaserekese amabati ga kilagala.

Endhuki nga eidye kukimuli ekiri mulangi eyakipapali ghaligho langi eyindhi eyakiragala eryawo. Endhuki yakisitaka sitaka nga enhonye omudhenhenhe etwale yesura, omudhenhenhe gwamugaso inho eri obulamu obw'omuntu n'eri endhuki yoyenhe.

Embaati nga eli ku ibaale elili mu maadhi. Embaati enho eli mu langi oti ndhilugavu, akaseela ka bwile nga nh'omwezi guli kwaka, guli kwaka ku maadhi, amaadhi agali mu langi oti ya kisiitakasiitaka.

Omusaadha nga ayambaile akadhoozi ak'emikono emighanvu. Akadhoozi nga kali mu langi endhilugavu . Omusaadha onho agemye eidhagala eliita obughuka mu ngalo nga ela ali ku linhiga. Omusaadha onho alaga nga yaingila obufumbo obutukuvu ela ba mutaaku empeta.

Ekifoo abantu ghe bakunganhire nga era ekifoo kinho bwe ghetegereza abasinze okuba kunganyira gho abakaire abatuse mu myaka egyo butesobola nga ghabula bendha kubalabira bulabirire. Ghaligho omukyala omunene ali kulabulila omukaire oghundhi alinha omwigo.

Omusaadha nga atyaime ku lyato nga agemye eilobo ali kuvuba oba ali kuwuba nga ayambaile saati eya makono amaghanvu eli mu langi eya kasayisayi, ya yambala nh'empale ey'amagulu amampi. Ayambaile enkofiila yagifuula yagilinza einhuma. Omusaadha onho alinha eilobo elindhi elili mu lyato, nga enkasi badhisibila ku lyato nga ela dhili kulengeedha mu maadhi.

Abantu bali babili nga kuliku omusaadha nh'omwana nga bagemye amaato bali mu maadhi agali mu langi eya bbululu, nga bali kutambula. Enhuma ghabwe eliyo ebizimbe ebiliyo ebili mu langi endheru nga kaseela ka iguloigulo.

Omwiisuka nga ali kusirngisa omusaadha omuzei nga era omusaadha omuzei onho alaga nga mulema atambulira mukagaali nga mumaiso gabwe eriyo gaali manhi gakifuba eyemereire gho nga bagisire nhe mmotoka edhe mereire mumaiso yebaliga nga kilagala nga omuti oguliku amakola gakilagala omunhenhe ghaligho abantu abandhi abali gho nga era bainza oba bambira gho abantu abalema.

Abaana abasomi nga batyaime mu kibiinha bali ku somoma ebitabo. Bambaile eyinhifoomu edhiri mu langi endheru. Abaana bano mulimu ab'obughala nh'abobulenzi ela banhinkile ku kyebaliku ayenga ku baana abo kuliku omulala ayemeraile einhuma ghabwe mu kibiinha onho oghundhi asituile omutwe yetegeraiza eyali ali kuba ekifanhanhi.